How you go take plant pineapple, make e grow well well. Today matter na how you go take plant pineapple seedling wey go stand gidigba and give you better harvest wey go sweet your belly. First, you go clear the land well. No leave bush, no leave stone. Clean am like sey you wan do wedding for dere. Pineapple like correct environment wey dey always neat. After you done clear ground finish, you go dig hole. No be just anyhow hole oh. Space dey very important. Make sure sey you leave like one arm length between each hole. So the pineapple no go too tight. Now, before you plant the thing, check the sucker or crown well as de dey call am. No use the one wey don soft like puff-puff or the one wey don rough. Use the one wey dey strong and fresh. E dey better if you soak am for small fungicide water. And dat fungicide dey help am kill disease, wey fit hide for the seedling body before you plant arm. After you don soak am, keep am under small shade, make breeze touch am for like two to three days. Dat one go make the sucker cure well before e enter ground. You dey hear me so? When you ready plant, no bury the whole thing finish oh. Just put half inside the soil. Den press the soil small, make e balance well well. No use leg match am oh. Your leg fit scatter the root system. Water na anoda thing. Pineapple no like make e soak for ground like gari. But e no like suffer too. So if rain no dey fall, Just dey water am once or twice every week. Last last, you must dey remove weed oh. You must dey remove weed every now and den. Weed be like enemy to pineapple. D go chop wetin suppose help your pineapple grow. Use your hand or find small hole wey you go take clean am from time to time. If you allow all des steps, if you follow am well well as I dey yarn am give you, your pineapple go grow fast. E go grow fine. E go big and sweet. Pipu go rush am for market, wen you carry am go market. And you yourself go smile cos your pocket go full.